Omongikazi sebelungile ukuthi bancede abantwana abalemikhuhlane etshiyeneyo bayafundiswa ukuthi benzenjani ukuze basilise impilo zabantu nampa bagqoke.

Udokotela wamazinyo ulesigulane sakhe esibulawa ngamazinyo uyasihlola efisa ukubona okonakeleyo emazinyweni.

Ujabulile umuntu usuka emdlalweni uvela bukela iqembu alithandayo lidlala umdlalo awuthandayo uthabile ngempela.